palimenti gina duu m boŋɔ shebi ʒila zuɣusaa ka shebi ʒi gbinni ka teebulinima zanza bɛ tooni ka laatinima nyonnyo zuɣusaa ka gana filaaki yili yiliya

Kom n doya ka ŋarima nim ʒɛ di yaɣa ayi maa zaa ka tihi sansa ŋarima nim maa nyaanga ka yiya ʒɛnʒɛya ka loori nim pahi

ziliji pakibu shɛɛ n buno salo maa pam gbala be baaji nima bori ka shɛba gbabi zanzaya ziliji di nyɛla di baa nahi ka shɛba yɛ liga sabila

binwala n-doya ŋɔ kɔdu beni ka gɔnda beni ka shɛŋa yili lɔbanima ni ka laatinima nyo n-zaya ka di be bɔŋgonima ni

Alɛpilɛ paaki ni n bɔŋo paɣa n mali loori n tiri doo maa paɣa maa nyaɣi la baaji sabinli ka ton gbubi bia so bɛ paɣa maa nyaanga ka yɛ liiga sabinli.

Salo n boŋo bia n tiri ninkurugu bindirigu teebuli n ʒɛya ŋo ka bindira tam dizuɣu ni kopu ni kom takoro n boŋo

Bipuɣunsi n laɣam chɛna ka so chinchini bi nyoɣani loori sabinli n bɛ bi nyaanga ni loori ʒiɛ tihi n sa bi myaangi maa ka yili ʒɛya ka yɛ cheeni nim bi nyingoya ni

buɣim n taagi ka salo maa guura paɣaba mini dobba zaa ka yiya za bɛ nyaaŋa ka tihi saya ka shɛba so jinjɛm sabla ka shɛba gbibi binyahari guura

Salo n bɔŋɔ bi shɛba zi labi baaji nima ka shɛba ye chinchini liiga nima ka paɣa so ziya ka ye liiga piɛlli ka tihi sa bi yɛanga ka so ziya ka tabi o shɛɛ.